Bɔl ŋmerbɛ lɛ be a be a pake poɔ. Bɛ mine sun kpar-pɛlpɛ, a sɛb kur-sɔblɛ. Bɛ ɛŋ ne nɔɔteɛ bopɛlɛ, a ɛŋ sɔɔsere bodoɔre. Bɛ mine zen na yeŋ kaarɛ bɛ ɛ ba pãã ŋmeɛrɛ a bɔl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

Wɛdonni la zɔɔrɔ taa, wɛnii ne gbaŋma la kyage taa zɔɔrɔ taa a gbaŋni kaŋa nɔŋ la a wɛnaao eelɛ taa kyɛ ka ata doge o zuure poɔ taa kaa wɛnaao kaŋa dee a gbaŋni kaŋa zoori taa kyɛ kaa wɛnii yaŋa be a be.

Lɔɛ ayi la ŋmɛ taa a e lɔɔzeɛ ane lɔɔpilaa a tuori taa ŋmɛ taa a sori zu kaa lɔɔpilaa lamboe zaa ŋmɔgli kyɛ kaa lɔɔzeɛ nyabogri la ŋmɔgli kyɛ kaa noba tɔŋtɔŋ a soriŋ